Yili n zaya yili maa puuni teebuli zaya teebuli maa nyɛla zaɣa tankpaɣu laasabu ka ŋmani tam teebuli maa zuɣu teebuli maa ni za tingbani maa di nyɛla zaɣa piɛlli duu maa zuɣusaa nyɛla zaɣa piɛlli ka laatinima gba be duu maa puuni.

niraba n ʒi palli zuɣu ka loori nim biɛni bin ʒi palli zuɣu maa bi shab yɛla liiga nima ka di nyɛ zaɣ nuɣso ka shab yɛ liiga sabila ka shab yɛ pirin niɛma palli maa booi booi la zaɣ piɛlli ka di nyɛ zaɣ sabinli

bia n doya o nyɛla gbanpiɛlli ka diɛmdi binyɛra ka di nyɛ loori nima ka beebi bihi ʒɛya ka loori nim maa puuni shɛli nyɛ zaɣ piɛlli ka di zuɣusaa nyɛ zaɣ dozim o sola jinjɛm ka di nyɛ zaɣ dozim

niraba ayi n ʒɛya bi yɛla liiga yinsi ka di nyɛ zaɣ ʒiɛhi so nyɛla ŋun gbubi buku ka so zaŋ moobal kpa o tibili loori n ʒɛya loori maa nyɛla kurigu ka di naba nyɛ cheeni nima tingbani maa nyɛla zaɣ sabinli loori maa puuni shɛli nyɛla zaɣ tankpaɣu laasabu ka shɛli nyɛ zaɣ piɛlli

Niraba n ʒɛya ka paɣa zaŋ bini sabinli n gobi o nyoɣu tariga ka zaŋ bini nuɣso gobi o boɣu ka so ʒɛya ka gbubi yɛduɣurigu ka yɛ liiga ka di nyɛ zaɣ tankpaɣu mini zaɣ piɛlli ka bin dozim gba nyɛ din ʒɛya ka so ʒɛya ka gbuni bin piɛlli ka di sabi namba nima ka nyɛ zaɣ sabinli

niraba n ʒɛya ka shab gbubi binyɛra ka namba nim sabi pa dizuɣu ka di nyɛ zaɣ piɛlli namba shɛŋa din sabi maa shɛŋa nyɛla zaɣ sabinli ka shɛŋa nyɛ zaɣ ʒiɛ shab ʒɛya ka pili zipipiti so pilila zipiliti ka di nyɛ zaɣ nuɣso ka so gba gbubi binyɛra ka di nyɛ zaɣ nuɣso ka sabi namba ʒiɛhi pa dizuɣu

loori nim n tam palli zuɣu loori nim maa puuni shɛli nyɛla zaɣ ʒiɛ ka niraba bɛ binni ka nyɛ gbanpiɛla ka so yɛ liiga sabinli ka gbubi bini ka di nyɛ zaɣ vakaɣali o nyaanga niraba ʒɛya ka yɛ liiga piɛla ka pili zipili sabila

Niraba n ʒɛya niraba maa puuni so yɛ liiga sabinli ka so jinjɛm sabinli loori gba nyɛla din ʒɛya loori maa zuɣu nyɛla zaɣ piɛlli ka di nyaangi maa polo nyɛ zaɣ dozim ka binyɛra pa dizuɣu ka ŋmani zaɣ sabinli bi ʒɛla palli zuɣu so nyɛla ŋun yɛ liiga dozim n ʒi moto zuɣu

niraba n gbiri salima ka so ʒɛya ka yɛ liiga piɛlli ka so jinjɛm ka di nyɛ zaɣ piɛlli ka zaɣ sabinli gabi dinni so nyɛla ŋun ʒɛya ka yɛ liiga sabinli ka pili zipiligu o tooni so nyɛla ŋun ʒɛya ka gbubi pingaasi ka yɛ liiga dozim ka pili zipili sabinli

Niraba n ʒɛya ka kpakpa nim nyɛ din pa teebuli zuɣu so yɛ liiga vakaɣali n ʒi moto sabinli zuɣu loori piɛlli gba nyɛla din ʒɛya ka so ʒɛ loori piɛlli maa gbuni o yɛla liiga dozim ka so jinjɛm sabinli

binkobiri n ʒɛya nyuri kom binkobiri maa puuni shab nyɛla zaɣ tankpaɣu laasabu ka loori ʒɛya ka niraba bɛ di puuni binkobi shab bin nyuri kom maa shab nyɛla zaɣ piɛlli ni zaɣ tankpaɣu laasabu ka tihi gba ʒɛya

niraba ayi n ʒɛya ka so nyɛ doo ka ʒi kuɣu sabinli zuɣu o nyɛla ŋun yɛ liiga ʒiɛ ka kpa ninkpara ka paɣa gba nyɛ ŋun ʒɛya ka yɛ liiga nuɣso ka so jinjɛm sabinli ka maʒina nyɛ din pa teebuli zuɣu teebuli maa nyɛla zaɣ tankpaɣu duu maa peentila zaɣ tankpaɣu laasabu

niraba n ʒiya ka so yɛ liiga piɛlli ka gbubi laɣari o nyɛla ŋun zaŋ woochi ga o nuwa ka foon nim pa teebuli maa zuɣu di nyɛla zaɣ dozim ka bin piɛla gba paya so nyɛ ŋun ʒi o tooni ka yɛ liiga ka di nyɛ zaɣ dozim